Umusawu alikhulolelela mubwuuma nimoni idwena

Abantu bane bali kutega zinyeni mumezi

intsu ye kolofa iliho ni litangi lye kametsi nibimuli

Abandu bataru babili balikhu kanga umulala hikele

Shifo shilimo tsi'ngingi, namuferi ali khulukingi.

Ifuluya ili khumayika iliyo isi balikhutekhelamo bilisusi.

Gumusheka, gumusheka, bibikalilo nigamadinisa munzu.

Zinanga banikile kulushubo